eyyi caggude caggal yettude Allah e <smacks lips> julde nelaɗo sallallahu aleyhi wa sallam <breath> <hesitation> hono no mawɗo wirini wonnon minen sa arde ceerno ma so tawi ka almodo anno wodanma tan ko labtinde golle ɗe wonno minen <hesitation> ko APS suji ko kanko woni point focal woni mawɗo o APS suji ɗi foof so ndenni nama ko kanko woni ceerno amen kanko yahata ƴogoya awdi ndi ganduɗa ko awdi cohladi joni joni o adda ɗum ndi awe joni joni tawa wonna awdi ndugtudi saabu APS firti ko ittude basall basall yimɓeɓe yo newo yo mƴƴu <noise> ko moƴƴi ko kaadi yo ande to ummi nokku fo suɓaɗon neɗɗo jeyaɗo e nokku muɗum neɗɗo neɗɗo jeeyaɗo e nokku mum tawa yimɓeɓe ina gandimo tawa omo andi yimɓeɓe omo andi kolaaɗe yimɓeɓe omo andi galleji yimɓeɓe omo andi gura yimɓeɓe ko ɗum ɗon woni APS APS o non firtani wuuro fo ko goto woni ɗon kono rewɓe ne hen worɓe ne hen jogui affaire re ɗum non sen garti e affaire re produit o produit no wirini klo non min ƴewdima ɗo e koolaɗe walo ɗe saabu neɗɗo to heedi foof

ɓe gaddani min machine o nde ɓe gaddani min machine o nmin jiiɗi habde ko e eɗen gandi walo o <hesitation> Wourossogui ngo walo ngo yimɓeɓe ne jiiɗi remde kono jabbat ha laaɓa tan gara jiiya tan

kono a yiyata haydara ina fuuɗi wonnon wonko woni e nder leydi <noise> ndi ina jaɓɓo ko awete ko jonnon Allah waɗi nde produit Aprostar o ari nde ko haɓata ko so awama haydra heɓatamo <noise> jonnon machine o adda to Wourossogui ɗo min gondi hen <hesitation> jomum adda saɗa jogui awdima a addat emin jogui kaadi awdi pewnadi ha gassi <breath> kono rawane no cerno Aboubacry wirini <breath> <hesitation> min joogui reemoɓe hewɓe gaddi hen sedanfagu mum parceque enquête o ummi ma ha Dakar gari <noise> paayi directement <hesitation> e e remnoɓeɓe kaadi remnoɓeɓe kamɓe cettani koye mabɓe saabu min gaari e mabɓe min nde ɓe jabbi nde min tawi ene fuuɗi fungongo reewi lawol kaadi ɓe dañi <hesitation> hen gartam eyyi jonni tagui <hesitation> Apros <hesitation> kanko golle makko ina jogui darde fonde wattede hagguille e ndeema saabu ndeema so tawi ko fungo wasnan ma a faamata ɗum kaadi so tawi kaadi ina wodi ñamon kon ñamirta koto nder ɗaɗi kon ñaamata koko fuɗɗol ngol fonno ñamde ko puɗol ngol daro ɗon aɗa yiya e ngol guewo ɗon tawa ngol mawnata

ko aranno fo ne ara kono won ñamon joɗikon ɗon ne ñaama ha gawri ndi wonta dogoto wonta dabɓe jonnon minen min kaɓata ko e walo ngo hono no walo Wourossogui dañirano rawande rawande min dañi dañɓe benuji min dañi dañɓe charette taji sappo ha charette taji nogas hikka so Allah jaaɓi so tawino ilino kala ko remnoɓe ma yimɓe ma kolaɗeɗe foof ndeeme ha waɗa fayida saabu Aprostar o nan ɗon ne wodi machine o nan ɗon ene woodi ndeemaji nanaɗon taw ko beeli saabu <clears throat> beeliɗi hande sa ùe ɗo to ɓuuɓi <smacks lips> ɗo sa reemi weedu a heɓi produit o a waɗi traité so ñebbe so gawri sa awi haydara memata

walla tawi ka sardiŋŋe dosowo wat produit o sa waɗi produit so Allah jaaɓi ma yi hen gartam <noise> kaadi wotto keddoɗen tan e toɓani walla ilani ina jogui ndeema ka ganduɗa ndeema ko ganduɗa ko koybitinaka kamɓe APS suji ɗi gaddi goɗon miijo ko yo neɗɗo reem ko hattani e minen APS suji ɗi mami kolle peeje no baɗirta ndeema ko kattanɗa tawa aɗa yaa yaajuji ma ndeema tawa aɗa joogui produit o so lowre ma so tarodde ma so ɗumɗo ma tawa hatta